Diallo <hesitation> <smacks lips> a faami ko haaliko kadi an aɗa jeeya e point focale ɗi ganduɗa henna <breath> hande oɗon ɗo Wourossogui ɗo henna holko timmitinta ko haali ɗo ko

moƴƴi moƴƴi wade ɗon faamama <hesitation> monsieur Kane gartaten koyi produit ji ɗi ganduɗa henna hande o <hesitation> sa ari ɗo établissement ɗo henna ma tawɗon Aprostar ina huufi ɗum <clears throat> <noise> woni ne huufi ɗum <hesitation> hol awɗele ɗe ganduɗa henna <hesitation> tan Aprostar ne wawi ɗum nawde walla walla beele ala awɗele nde ɗo ndi ɗo awdi kam Aprostar woto mijo ɗum hen beele ɗum ne woodi walla ala
<noise> eyyi hande o sa ari ɗon ɗo établissement Kane et fils ɗo ma tawɗon kam <breath> produit Aprostar nan ɗon ma taw ɗon kaadi awɗele ɗe ganduɗa ɗeɗo kadi koɗe baɗiraɗe traité Aprostar o gam kadi wallude kaadi reemoɓeɓe <breath> eyyi ma taw ɗon awdi samme waɗadi traité Aprostar , ma tawɗon awdi makka waɗadi traité Aprostar <breath> ma tawɗon kaadi Aprostar e hoore mum ma taw ɗon produit ji goɗɗi no biruɗen ni herbicide en e <hesitation> produit ji goɗɗi ma taw ɗum ɗon awɗele goɗɗe kaadi certifié kadi nanɗon guilay awɗele soorgo , <breath> guilay awɗele makka awɗele hybride kadi foo kadi nanɗon maïs hybride nanɗon daneejo mum e boɗejo mum foof kaadi ina woodi ma tawɗon ne kadi dennangal awɗele sewo sewoji <breath> ko ɓuuri moƴƴude ko kaadi matwa kadi établissement o <smacks lips> e ɓewo liggottoɓe foof kadi gona fella dogua en kañum en kaadi ɓe jeyetma ko awdima ɓe jeeyma produit ma <breath> ɓe dewinoma kadi ha coñoya sa soñi kaadi ɓe balluma kadi e sottote kaadi ko ɓurtireɗa ko eyyi guilay jabbere ma non eɓe emi gonde me kala ko a faamani hen sa noddi min min pammine ma kala kaadi ko cohluɗa henne kadi so saha o kaadi heedi min baɗa déplacé min gara e ma saabu ɗum minne kaadi ko min groupe mo ganduɗa koye ballal USAID yaajede min tafano ha saabi hande kala ɗo wone e nder région de Matam o tan neɗɗo amen woɗɗani ɗum ɗon e min bawi jokkodirde e oɗon neɗɗo o ara o yima o yewtida e ma <noise> kala kadi caɗele ɗe gonduɗa kadi min ballodira e ma kaadi no ɗum safrira
moƴƴi wadde bandiraɓe sehilaɓe musibɓe tedduɓe heeɗiɓe <breath> <hesitation> siftinde keɗoto ɗon ko haalirde RTS Matam 89.1 tawi sawto ngo ɗo foo wuro lamorgo diwan Matam caatal sappo e go e ɗumen joddiɗen koye Aboubacry kane kanko woni gérant établissemnt Kane et fils <breath> mo Agnam Thioday wonde e Samba Guro Diallo ko APS mo Wourossogui tawi ñalawma hande o kalanno ɗen <breath> koko yowiti Aprostar <breath> Aprostar non henne <hesitation> natti waɗe présenté e nder <hesitation> reemoɓeɓe henna <breath> <hesitation> saabu ko produit <hesitation> garɗo faddanade yimɓeɓe to bangngal ñamantewon monsieur Kane yewtere nde nde ari e mayirɗe mayre ko bassiytoɗa yimɓeɓe kono hadde mi tottude ma mi toota Samba Guro Diallo <breath> o daña ko waynodire ebandirɓeɓe henne e daña kadi ko bassiyɗa bandiraɓe henna bissimilla am

amine <inhales> monsieur Kane en gardihen ha ɗo henna wassiyaji ma e holko cikkunoɗa aɗa yinno mi namdo ma ko fewte Aprostar taw mi heeɓani nandade ɗum henna nde tawno ma jewte goɗɗe garoy e nder henna taw eɗen jokki ɗum ko hewi eɗen poti haalde e nder henenne kono oɗo saha holko baynortoɗa yimɓe caggal ne bassiyɗa ɗumen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
eyyi ne wayno kam <hesitation> rogguere adande nde kam ko fatee e andude Aprostar e holko jaarata e hol to tawete eyyi en baɗi hen avancé no feewi eyyi no biruɗa ni non kadi ken ruttittoɓe duttito ɗen kadi duttito ɗen kadi ha kam ganden kam beele reemoɓe men ganda <breath> oɗo solution ko solution mawɗo e ndeema men eyyi donc ko bassiy yimɓeɓe tan ko hikka kam ko hikka eyyi hikka sinno no hikka wayni e jaamanuji men adana wiyeteno ko soño <smacks lips>
soño
eyyi saabu ɗum non jaamanuji men adana ɗi * ko joogui ɗen hikka ko alano nden hika Allah hokki en eɗen joogui ndeemaji ilnateɗi
ilnateɗi
ndiyam ina ƴoogue e maayo ina ilnire périmètre uji boyli ina waɗa nder guesse ina yaltina ndiyam ine ilna systéme goute à goute aji systéme arrosage ji sippa ji fofoof ɗum saabi soño o o wiyete soño kono sen daarima tan nattat wonde soño saabu ɗum eɗen joogui ndiyam ɗam kufɗen eyyi soño o non omo heddo non e nder weeyo he puisque wiya ko changement climatique omone e nder weeyo he <inhales> weeyo go non kaadi eɗen joogui kadi produit hébridyji kaadi cafroji ɗum <inhales> eɗen joogui kaadi awɗele kaadi hybride jawɗe ɗe ganduɗa ko lebbi ɗiɗi e balɗe sappo coña <breath> tawa kaadi en baaɗi hen kaadi produit de protection ŋaji men ɗi ɗum saabi boɗo eero tan dennagal union ɗi <breath> dennagal reemoɓeɓe <breath> yen jokku golle hoto kuulen hoto payen ɓeyden non ko ndeemanno ɗen e ko ilnete ko ko wiyate bassalle mum ,ko wiyate makka mum ko wiyate sewo sewo mum <breath> foof ɓeyden ha heewa hay ndema huuɗo huuɗo foof kadi ndeemen beele kaadi dañen ko tottuɗen jawdi men
jawdi men
boɗo wiya on non min Aboubacry Kane wondude e établissement Kane et fils e dennagal APS suji ɓe liggoɗtomi e relais ɗi foof mi addi dendagal awdi ndi ganduɗa ndi ɗo eɗen cohli ɗum ko wiyate maysa hybride PAN 12 boɗomi joogui mi heeɓi hen hanki ma won 10 tonnes eyyi biɗo joogui kadi awɗele goɗɗe guilay bassalle ha e sewo sewoji ha foo ona wodi <breath> no birumi ni kala jokkodirɗo e am mami wallu ɗum ha heeɓa ɗum tawa kaadi ko qualité tawa kadi a heeɓat gawa mi yaada ema e ko gawɗa ko sa yi hen caɗele kaadi mi jokkodira e fournisseur am o kaadi ruttuma kaadi ko codno ɗa e awdi ko te so Allah jaaɓi kaadi caɗele watta hen eyyi min ko ɗin wassiyaji tan jooguinomi seeɗa ko biyatmi yimɓeɓe boɗo wiyaɓe tan yooɓe jokku golle yakare non waɗa e men enen reemoɓe région de Matam wadde daaro ɗen non baɗen agriculturée intelligente ndeema gonduka e hagqilantagal gonduka e peeje beele kaadi eɗen bawa yaltude e oɗo coño gonɗo e dow men eyyi
Allah jaarama ajaaram Aboubacry Kane <hesitation> golle ma jooɗi peewi Samba Guro kadi <breath> wassiy o laaɓi tiguirigui ɗum non hennena kala jidɗo hebde numéro <hesitation> Aboubacry Kane <hesitation> gérant établissement Kane et fils mo Agnam Thioday <breath> batta ko 77 541 63 67 77 541 63 67 bandirɓe sehilaaɓe musiɓɓe tedduɓe heeɗiɓe bade en gardi hen ha ɗo henna min jetti mom mi jaarima moɗon <breath> min beltanima non <hesitation> ketta gol moɗon tonto to centre des émetteur Cheikh Gurane Kebe <breath> tawi kuccudir ɗen ɗo koye Aliou Tall ɓinguel leydi hufno haalirde ko musiɗɗo mom Amadou Aliou Sy min dokka moɗon numéro ruji goɗɗi garaji inchallahu rabbi bandiraɓe yen gonne e dow jaam
a jaarama